Issi na'ay ogiyan gayittidaagee caammaa wottennan yiis. "Yaatin ayissi wottabeyikki" gaada oyichchiyode "caammay baa wuris de'iyagee ubbay" yaagidi Odin ha na'aassi caammaa shammooyye shammoppoo? Gaada ta giddon haasayayidda dayis.

Inni galaa nu so ayee ayesoo gaxaariyaa kittin biyowodee ogiyanni karee medosayii gaytidagee ittaa yashisin asay ashinni atassi qasikkaa badaa kaaree gakadaa kariyaa qoxennani soo geliyorinni qassi soo kanayi yiddi tana woxisin awaa ayiyaa yadaa tanaa ashasu.

Ini galla nu soo aayyiya suppermarkkeetiya kiittin baada darobaa shammada yaas. He shammidobaakka xeelliyode iita lo'iya lo'iyaba gidiini nu soo aayyiyakka qassi suppermarkkeetiya shammana gaada haasayaasu.

Issi bitanee caammaa shammanawu haaho biittaa biidi he biidosan qassi caammaa demmennan xayidi haa nu biitti guyye simmidi hegaappe qassi gujjidi shammidi soo geliis.